Omukazi ajwire gomesi ayekomire omwenda omumutwe. Omumaisho ge hariho ebitokye bikuzire bihango aharubaju hariho emeeza ziriho enyaanya n'obutunguru, enyima hariyo ekiti ky'ekitooma nana fene, nana obugari n'abaana bemereire nana enju enyima ye.

Abantu bashatu nibatambura aha ruguuto rw'itaka bekoreire enku aha mutwe. Omwe ayekomire akatengye omu manyaanya. Aharubaju rw'oruguuto hariho obunyaatsi na nebishaka.

Omushaija ashutami aha biti, ajwire enkofiira erikutukura, ataire enku omu tanuuru ariyo naateeka egyo tanuuru y'amatafaari aha rubaju hariho agandi matafaari

Akatare k'abantu karimu emotoka ahu barikuzibiika ninga zemereire. Harimu amashanyarazi kandi n'ekyombeko kihango kiringwa kyakanyina nyingi na n'abantu abariyo nibarabamu Kandi buri nyekiro

Omushaija ajwaire esaati erikwiragura akwatsire ekyapa nashusha nka orikwekarakasa aha rubaju hariho abandi abantu naabo abariyo nibekarakasa kandi abakushamara bemereire enyuma hariyo ebyombeko bihango byingi.

Enyanja mpango eine amaizi mingi marungi aha rubaju hariho emiti miraingwa kandi ahandi aha rubaju hariho akashozi hariho n'enju y'abantu ei bakutuuramu.

Boda boda evugirwe omushaija eheekire omukazi kandi aheekire omwana ataire akaveera aha bibeero bye, boda boda egyo eri aha ruguuto rwa kooransi enyuma hariyo obunju bw'ebitundubare na n'enju ezindi.

Empundu erikwiragura eine n'ebyooya birikwiragira, n'ebinyindo bitandami eyesherekire omukishaka Kandi kiine ebiguzi biine ebibabi bihaango ebigisherekire

Abaana nibatambura mporampora aha ruguuto rwitaka harimu otubare tukyetukye beekoreire enku aha mitwe yaabo aha rubaju hariho obunyaatsi nana emisiri eriho

Engaro y'omuntu mukuru, eriyo neekwata aha ngaro y'omwana muto oherize kuzaarwa, ogwo omwana ajwire esaati ya mutaare kandi hariho n'eshuuka

Empundu mpango erikwiragura eyine n'ebyoya birikwiragura eshutami omwihamba ryine ebishaka n'ebiti bihango Kandi eyehumbikire nereeba omumaisho.

Aboojo babiri bato bajwaire yunifoomu nibatambura mpora mpora beteire emikono yaabo omu maraka oruguuto orwo n'orweitaka ruhango ruraingwa aha rubaju hariho ebiti nana ebishaka.

Taxi mpango eri aha ruguuto ruhango rw'itaka ehekire ebideyi harimu ebwokurya n'omufarasi nana ebindi ebideya n'ebiveera aharubaju hariho boda eriyo negirabaho nana emiti eri aha rubaju.

Entwiga z'amaraka maraingwa nizitambura mpora mpora omu irisizo riine akanyaatsi kagufu kandi katairwe omushana koomire aha rubaju hariho omuti kandi nana ekishaka

Omwojo ow'eishokye ririkwiragura ashutami aha ntebe omukono gwe agitaire aha meeza haine ebi ariyo naahandiika aha kompyuta esimu ye eri aha rubaju kandi ebyo byona biri aha meeza y'ekiti kandi ari omu kishengye.

Ekyende ibiri emwe ekuzire eyemereire endijo ento eshutami aha kiseemente kiri aha rubaju rw'eitaaka enyima hariyo ebiti n'ebishaka, ekyende emwe ento eriyo neyereeba omu ngaro.

Ekimotoka kihango kirikutwara amajuta ky'emipira mihango kiri aha ruguuto rwakoorasi ruhango kandi aha rubaju hariho akaapa kandi n'orundi orubaju hariho ekyombeko kihango n'aha rubaju hariho omuti

Ente nyingi zirikutukura ziine amahembe maringwa aha ruguuto rw'eitaka kandi aha rubaju hariho akanyaatsi kagufu kakureebeka gye.

Omushaija akwatsire ekikopo omu ngaro ze ashutami abandi abaana babiri bashutami ondiijo omukazi ayemereire akwatsire efuka omu ngaro ze ayekomire ekitengye omu manyanya enyuma yaabo hariyo enju ehomesiibe eitaka aha rubaju hariho amahuri

Orutookye rwine emituumba mirungi nana endeere nungi omutumba gumwe gwine ekitookye kirungi kikuzire ogundi guriyo nigushohoza ekitookye kito hariho nomukankaana.

Empundu erikutukura eine eminwa mihango nana engaro mpango eine ebyooya birikwiragura nana okutu kuhaango eyererize omukono ekwatsire aha kiti enyuma hariyo ebibabi by'ekishaka.

Abakazi bingi bariyo nibatondora ebihimba nibabyiha omu bishushu nibabiteka omu kiteebo n'ebindi hariho obushaza enyuma hariyo ekidayana nari ekimotooka.

Enyanja mpango nungi eine amaizi mingi marungi garikuhubwa omuyaga nana ebicu barikureebeka gye nana okwezi kuriyo nikwija ninga kuri nikugyenda

Omusiri gw'oburo muhango gusharwire nana obundi oburo obu takasharwirwe. Aha rubaju hariho akafuuha kashwekirwe obunyaatsi kandi eseeri aha rubaju hariho emiti mingi.

Bodaboda ibiri zivigirwe abashaija babiri emwe eri omu maisho g'endiijo zoona ziri aha ruguuto rwa koraansi ruhango rurungi enyuma yaazo hariho enju nungi zirikureebeka gye nana omuti muhango.

Enkura ruhembe ibiri ziine amahembe nizitambura mporampra omu irisizo ririmu akanyaatsi kakuza kuziremu karungi aha rubaju hariho ebishaka

Entwiga ishatu ziri omu irisizo ziine amaraka marungi ryine obunyaasti bukuzakuziremu bwoma bwomiremu Kandi aharubaju hariho emiti nana ebishaka bigufu ninga ebindi ebiringwa.

Enkyende ishatu zikutambura aha ruguuto rw'itaka ruringwa niziza orubaju orundi aharubaju hariho obunyaatsi buringwa nana emiti endijo miringwa nana ebishaka ebindi

Enju nungi eshakiirwe amategura, aha rubaju rwayo hariho ebiti bya muhogo nana ebiti ebindi hariho orugo rurungi n'akanyaantsi kagufu eseeri hariyo amaju mingi g'abantu gubakuturamu.

Obugaari bubiri buri aha ruguuto, ak'omumaisho kaheekire embaaho nyingi kandi oruguuto orwe n'orwakoraasi, aha rubaju hariho enju eshakirwe amabaati kandi hariho n'emiti

Engaro z'omuntu zikwasire ekyenyanja kirungi kibaheza kwiha omu maizi. Aha rubaju hariho eryato ryamutare n'amaizi g'enyanja gakurebeka gye kandi omushana gukiryo nigujwa ahakuba bukiri omwihangwe.

Embogo nyingi mpango ziine amahembe ziri omu irisizo harimu obunyaatsi bwomire bugufu nana ebiti bihango byeshanjire Kandi bushemereire kuba buriyo ni bwira ninga ni busheesha.

Enturegye nyingi nizitambura mpora mpora omu eirisizo kandi ziine ebibara birungi. Eirisizo eryo riine akanyaatsi koomire nana eitaka ritariho akanyaatsi koona. Eseeri hariyo emishozi riine ekiho.

Abashaija bashatu bari omu irisizo nibagyezaho kufunya ente eriyo neyirukanga ,aharubaju rwaayo betororize ebiti byingi eseeri noreebayo ebindi ebishaka naharubaju hariho orundi orugo barukozire omu miti batangisiriza ezindi ente.

Emikono y'omuntu mukuru arikwiragura ekwatsire esiimu erikwaka n'akacumu ebirahuuri biri aha rubaju n'akatabo na kompyuta aha rubaju eigwire kandi ebi byona biri aha meeza ya mutare.

Enturegye ishatu ziri omu iritsizo ryine akanyaatsi karungi kakuza kuziremu akandi komire kandi ziine amabara marungi aha rubaju hariho ekishaka n'emiti.

Enju nyingi ngufu z'abantu barikutura mu zishakarize amabaati, zikurateine zikikora nka akabuga kakye. Aharubaju hariho obunyaatsi bugufu nana enyima hariyo ebishaka ebindi nana emiti.

Ekibuga kihango kiine ebyombeko biraingwa bya kanyina Kandi kyiine oruguuto ruhango rwa kolansi hariho emotoka nyingi na boda-boda narishi piki nyingi zirikwinamuka

Omwaro muhango hariho abantu baingi bemereire abandi bashutami ahari ogwo mwaro gwine omushenyi aha rubaju hariho enyanja mpango nungi na n'ebicu birikureebeka gye kwonka nibushusha nka oburiyo nibwira.

Abaana bari omu kishayi nibazana nibirukanga abandi bemereire aha rubaju nibareba abo abariyo nibirukanga Kandi ekyo ekishayi kiine akanyaantsi karungi. Eseeri hariyo enju z'abantu bakuturamu zishakarize amabati n'emiti.

Piki evugirwe omushaija eheekire omukazi aheekire omwana ataire ekiveera aha bibeero bye, eri aha ruguuto rwa kooransi enyuma yabo hariyo omushaija ashutami na n'ebideeya na n'ebigutiya na n'ebindi enju aheeri.

Abashaija bariyo nibazaana omupiira omwe agukwatsire omungaro Kandi ondiijo nagyezaho kugumwihaho omu kishaayi kirimu akanyaatsi kagufu kandi aha rubaju hariho n'emotoka zemereire kandi nana emiti mingi miraingwa.

Ekibuga kiine ekishaayi kihango kirungi ekiri omu Uganda kandi omunda kiinemu akanyaatsi n'aha rubaju kiine ekibuga kiine obunyaatsi burungi kandi eseeri hariyo ebyombeko n'ez'abantu bakutuuramu nana emiti.

Omushaija akuzire n'omwana bakwatsire akabaaho k'omukiti bariyo bemereire rwagati y'amaizi g'enyanja gariyo nigahubwa omuyaga narishi gaine amaani mingi. Eseri hariyo akabuga kahango karimu ebyombeko by'abantu.

Eihamba ririho emiti mihango miraingwa erikushusha nka pachura na n'endijo emisiri erikureebeka gye na n'obundi obushozi bwingi n'ebicu birikureebeka gye omw'iguru.

Akabwa kakye Kato Kaine ebyooya kajwaire omwenda aha mutwe kabyaami omu kanyatsi karungi kagufu Kandi omushana guriyo nigujwa narishi buri omu ihangwe.

Amaato g'ekiti gari ahaiguru y'amaizi g'enyanja beemereiremu abandi bashutamimu bajwire enkofiira nibaguza ebijuma kandi aha rubaju hariho emiti nana orutookye

Omwana w'omwojo muto ayekoreire egutiya y'ebintu aha mutwe gwe. Aha rubaju hariho omuti muhango kandi ari aha ruguuto ruriho amabaare rw'eitataka, aha rubaju hariho obunyaatsi kandi buriyo nibwira nari buriyo nibusheesha.

Omugyera muhango gwiine amaizi marungi Kandi gaine amaani maingi aha rwagati hariho amabaare mahango aharubaju hariho ebishaka byingi nana akati karaingwa

Omukono gurikwiragura gw'omuntu nigugyezaho kupima n'okubaziira omwenda kandi nigukoresa ekyoma ky'okubaziira aha rubaju hariho emyenda endiijo y'ekiteegye